Ha kattaa qommoy miyo mittaa ayfe qommooyye miyo kattaa ayfe qommoo? Hagan ubbakka beettiya ha kattaa qommuwayyo sunttay aybee? I qassi ubbakka ayba miishshaa bollan qoletti uttidee?

Ha sohuwan beettiyageet naa"u attumayi mattuma gidido asata gidiyoge erettes. Gidoshin ha asati ha shooqan ayi oottiiddi de"iyonaa ubbakka eti beettiyo shooqaa. aahotettayi ay keenee.

Ha sohoyi tohoossa toophphiya dalgga manttiyan beettiya sohotippe issuwa gidiyogee erettes. Ha sohoykka dalgga manttiya giddon de"iya biirotuppe issuwa. Ha biiroyi ayiba ooso keetta biiroo awa moottan beettiyabee?

Hage wolaytta Sooddo ambba beetiya yaqqoba Utteliya geteteesishin ha sohuwaan miyoo kattay uyiyyo ushshay abeeti odin odo yiidi be'ana ane! abeeti malalanakka!

Haya simi asaa giiyoo asay haggaa asaankka aygee haggaa ubba mututtissada hayi bayzuuwaayoo kessa uttadi mino mino mino haggadan kaaliyaa wodiyaayokka muruttissa hayanaasho minoy minoy!

la hagee keehippe loo'ees. eeti ootti al'idoosay aybba lo'ii! hagee ubaykka koobile ogee hagaadan hanidi wuriyaakko ambbay waanidi lo'annee. oodiin odo xoossaw loo'ana. hagaa ambbaa puulayanawu kobilistoone oogiyaa giigisiidi doosona.

Ha sohuwan beetiyaagee issi asa gidiyooge eretiyaaba gidoshin ha izaawi maayido maayuwaassi meray aybee? i gixxido suriyaassi meray aybee? i ba kushiyan aybaa oyqqidee?

Hagee hayi xaace yarayi aybaa odiiddi beettiishsha de"iyaba baynnabaa hottayidi polotikaa coo hanaa hanibeennaa wullaawulettaa aadhdhi worettaa aatti yegettaa coo ubbaa mule ta erayis giyoogan tumakka hayi ereettes.

Ha sohuwan eetiya doza sunttay oone? Ha dozay ayba harggiyassi meeziyan asay xaletetawu go'etiyo xalee ha mittay woykko ha dozayo de'iya meray aybee?

Ha sohuwaan cora asaa yarati beettiyoogee erettes gidoshin ha asatu allaallee aybee woykko aybaa oottidi diyoonaa ha asati maayido maayuwaa meray aybee abee eta paydoy muleera woysee?

ha sohuwaan amaaratto doonan xaafettida xuufiyaayo birshshettay woygiyoogee? ha xuufee ubba ekketido soohoy daraasettu maxafafaafeye geeshsha maxaafafeye? awuppe beettidabee?

Pa! sooddo ambbee puulee la waatoo hagaa heeraa la hagaa yiidi xomoosite ane sooddo ambbaa laappun geliyonne kiyiyo penggee de'iyo keehippe puula. ambbiyo abeeti! ambbiya ambbakka.

Wuuwuy! Haga tana gidiyakko ta be'ada hahuwan woxxana days. Hagee mixi mixxa barbbariya giyo xuugiyaga gidennee. Laa hagaa miida asaa shemppoy attanee laa. Ta hagaa xeeladakka hagaa heerappe woxxaychchanapeattin. Ta hagaa aybawu shammiyana.

pa! timaatime diyaagee teerenna teerenna barbbariyaa teeraa malattidi zo'o suuttaadan haanidi. pa! hagaa ekkada coo buuddenaara kattaada coo miikkii simi waatanee a miishshaa yaa aawaa qanxxi eekko.

ha sohuwan dumma dumma doozati beetiyooge erettees. gidoshin ha doozati kunddanadan gaaso gididaabi aybbe ? ubbakka doozatu kanchche kunddideeye hara asi tokkido miishshaykka kunddi uttide?

Ha sohuwan beettiyageeti dumma dumma huu'iyara Wolaytta moottaa haggaazidanne ayssida asata gidishin eta sunttay oonee? oonee? Ubbakka ha sohuwan de'iya asati aybaa oottiiddi de'iyonaa?

ha sohuwan beettiyagge abaa kaameeran dentoogaa gidishin ha sohuwan xoqaara xeeliyode xoqaara biida yafaray aybee ubba keetta malatiyabata biida yafaray aybee

laa hagee oonee anjjettidagee! laa niyoo haashu goo woygoo! pa! nena gidoo wanoo! luxettaappe kiyadda negaa anjjeitida shemppidaagee luxetta paaciyaappe kiyidaagee! la gaammuwaw haashshu niyo haashshu la.

Pa'a! oyddantta kifilyawu giigidage hage toophiya bandira ubbakka tohossa toophiya bandira ushacha baggan wotoogara abeeti tagodaw lo"eesi! xuufe diyaage la hagaa waatidi xaafidona!

Hay agiigerkketishsha intte oosuwa oottite ya'aa gi deretettaa miishshaa yaagaa haagaa qori yaga haga shiishidi hegan coo uttosan pee'iyogappe hara ubba allaalliya keessiya haraba oottiyakko. Hagaa hagaa be'anawu ubba tana iitees.

ha sohuwan beettiyara so medoosayye kare medoose? ubbakka ah beetiyarissi sunttay oona getetti? a waana eqqa uttade? awa xeelaydda eqqade?

La i haggaa mala beni beni buqurayi de7iishsha biittaa bollan wolayttan hagaa be'ite keettaa yuushshuwa zanddiida dumma dumma wolaytta asayi suuppa mittata yaa haa xaaxiyoogaa giigissido kerhippe wolqqaama buqurata abeeti lo7oosonanpuulattidi.

Laa taawawu ayibe ayibe la ayibaa qoppadii aayyee nenoo duussayi duussayi qofisses laa ayibee hagaa keena huuphiya qoqqofettana gakkanwu biittaa ma ne qoppiyyobayi haakko ha alamee qofisseesikka

Pa! ha sohuwan beettiya Toophiyaa banddiraynne Tohossa Toophiyaa banddiray, misile diyaage aybba lo''i! haga medhdhiday aybbeshsha! asanay haga ba kushiyaan medhdhanne ubbaa xuufe diyaagee lo''ees gaanaw! abeeti marzzeppe atto! pa!

La dere dere dere gaada ta waasso hage awe Wolaytti qoncciyoy haga gidenne! la tawu hage beetiyo heera odaerkketi Wolaytta hadiyaan xaafetida qalamee XOOSSAW tana waana gay taw ha sohuwaa odite.

Istta, naa'a, heezza, biidi uddufunee aybee? Hagee siiminttoy issi keettawu ubba yuushuwa qachchiyakko gidenee la! Hagee woyssa ekkida miishshe la xoosso! Hagee ubbay miishshaa wurssiis gidennee simi.

ha souwan beettiyage dumma dumma xiile murutidaaga gididooge erettees. ha xiile murutidooge awa biittane? ha xiiliya murutissiya paabirkka sunttay oona getetti?

pa! miizzee diyaara hanno galo maariyoo yeelida miizza yeelidaba malatukku. bollaara yelttettada abeeti lo"awusu abeeti lo"awusu. gaalo mara diyaarakaa ubba xoossaw ta waanoo! aybba lo"iyoonaa!

hode ekka hay toophiya biittaawatubay malaaleessikka. birooni hinxxi keexetiidi mitti miti kummido sohuwa hede, ayba puulatiddo soho giidi hagaa; hagankka ay pooto dendii yaw asho tay;

ha sohuwaan cora naati beettiyaageta gidiyoogee erettiis. ha sohoy ammanuwaa eqqoteeyee? luxxetta keetteeye polotikka allaliyaaba yaa'iyoo mani"ee?

Hagan beettiya dumma dumma misileti aybba keetta gidiyooga qonccisside de'iyoona? ubbakka haga beettiyaa misiletuppe aybba aybba pitaleti intessi beettiyoona?

hageeti wolaytta soodo amban wolaytta yetaanne kanduwa poshiyo keetan beetiyaageeta shin ha'i ha guduntaa milatiya kiyidi eeshaa poshetidi kiyiis giidikka birshanee? ta hagaa mule ammanikke hagee yashees tuyii!

haayya la xaatta mooconantti ayba puulatidoonaa! abeeti ufayssa diyaagee etawu xaatta mocconi hagaadan miccin ta be'a erikke. pa! miichchaa ubba ayba miccii xoossoo xoossoo!

Hage la aybba pooto nababnawu xuufe loytti beettebna. haga kaameraa denttidaage silkiyaayo woykko kaamerayo issi ayfiyaa goozidi denttideyye, awan eqqi denttine hagee beettenaage hagee aybbe.

Goondoro la ayba palabay gakichide! Hagee la mereta daafe? Xoossoo niyo hola! Xoossoo ne ashsha! Hagaape naaga nuna. Hagee di'oy meccidi keettaka ongana hanees. Miitta ubbi awani de'i? Poora! Hagee la xoosso ayfe keeha be'o.

Ha sohuwan beettiyaara keehippe puulata uttida issi yelaga macca naa'iyo gidiyooge erettees. Ha naa'iya ba kushiyaa waata uttade? Ba gediyaa waata uttade? Ba huuphiyaan aybba wottade? Awa xeelaydda de'ay?

Xeella coo pa! geela7oyi diyaariyyo huuphiya xoossayi abee taa godawu! He hagee la ayba lo7ii xoossawu lo7ees. Hagaa wa hagaa maaashiine dooqqideeyye asi ba kushiyanboottido oyqqi tukkidee pa malaaleesikka!

Hayya hayya coo pee"iyoogaappe ooson guutti ba giida ubba oosoykka lagge minoti minoti minnite hayya oosuwa giyoyi hagaa issoyi issuwa oisuwa karennan bonchchidi issippe oottite tumukka oosoyi giidashin.

Ha sohuwan beettiyaage keehippe wolqqama haatta gidiyooge eretiyaaga gidoshin ha haattappe ya baggaara de'iya awa ayfe biron mokkide de'iyye? Wuulide de'i?

Ha sohuwan dumma dumma caamma qommoti beettiyooge erettees. ha caama qommoti aybba aybbappe oosetidaageete? etassi issuwaw issuwaw de'iyaa meray aybbe aybbe? muleera ubba ha sohuwan beettiya caammay qooday woysse?

Ha sohoy asi ba soon daanawu keexxi uttidi de'iyo keetteye? Asi alladhdhiyo man"e? Ubbakka ha sohuwan beettiyaage awa ayfiyaa poo'oyiyye xomppiya wolqqappe oosetidaabe?

la hagee aybee hasayaanaw be'anaw giigenaagee! ushshaa uyiyaa asi woyi baaweeye. hagee barkka haagan ushay ay oottii? la asi hayqqi wurichiidiye la ayba pala. hagee aybee la woy hagaa tigido miishi eretenna. aybba malaliyaabe hagee?

La hagee aybe la ayba beiyana. Hagee ammano keettan la tammu asaay, ichcawu asaay kanche eqqiye? Aybe goyniya asaati bawee la? La aybaba tana aybaba beesi la. Ha hagee aybe ichchawu asa, tammu asaakanche goyniyee?

Gondooro gane a coo! xeella coo hiyeesa qohiyabi gidfoppe coo kiyes. Hagee naa"u toho motoriyo laagidi hininkka miishiyo qorana giyode gooma de'iyaagee baawa kiyichis. Poora! Xeella qohiyaba xeella.

La hagee ambbaa heeran keexettiiddi de7iya hintsa keettayi hasaatiyan suqiya kuttiya bayinna ta hagaa ootissiyayi tana gidiyaakko biittan asi waayi attana hashshu tabaa gidennan ixxes la hagee tabaa gidiyakko asi ogeera waayi aadhdhan pa!

Aybe la tayilo hagaakena nena xaphphuwa dafisidi; haako gane! Hako aybe oddiyobi hagaakena? Toophiyabeye nesobe ne odaydda de'iyoy? Hagaakena nena achcha keessada ayfiya toyssada aybe kiyiday la?

Ha beettiya sohoy allaxxiya man'eeyye? Asi baassi buzo de'anawu keexxido keettee? Ha sohoy ubbakka keehippe be'anawu lo''iya sohooyye A heeraara kanttanawu iitiya Soho?

Ha sohuwan qeeri naati yelagay cimay beettitooge erettees. Ha sohoy durssaa duriyo man"eyye? Polotikka man"eyye? Ammanuwassi ammaniyo man"e aybbe?

laa aybee xaace yaratuyoo kushiya tuma saro gideneyee. laa haa lulumiyoge intenna amanuwara efeenna. amanuwa giyoge hegaa gidenna taykkilaa

Hageet so medooseeyye kare medoose? Ubbakka ha sohuwan beettiya eta paydoy muleera woyise? hageetuyyo ubbakka suuttay issippe gattin ayba geetettii?

Ha beettiyabati issi maleeyye dumma dumma etayyo eta sunttay de'iyobatee? Ubbakka hageeti aybaayyo nu ge'ettiyo miishshee? Ubakka issoy issoy aybaappe eti oosettidabee?

hageeti wolayttan ayba miishaa geetettiyoona hegaadankka ha beettiyaageetuyyo muleera paydoy woikko qooday woyse etikka maadiyoy ay wodiyan wodiyaane?

Ha sohuwan beettiyaageeti 'heezzu asata gidiyoogee erettees gidoshin ha asati ottidoogaappe guyyeera de'iya zo'o baa sunttai aibee appe bollaara kaqettida banddirai awa biittaa bessiyaagee ubbakka ha sohuwan xaafettida xuufee olaittattona woigii?

ha misiiliyan beettiyaagee aiba merai de'iyo dooza qommo ha doozaa si kaubba sunttaiy aybee ha doozaa asai meeziyan xaliyau go'ettiyoogee erettiyaa gidishin aiba harggiyaassi xaletettau go'ettii?

Laa hagaa aybaa giyo dumma dumma nu galbata shiccissiyaaga dumma dumma awan poosimida bolla ekkada hagaa tiya coo. abeeti ciliclissana hagee baazziliiniyaa giyoogee?

Tayi! hagee oosuwa ootiyoosaa kiisiyan kushiya yediyosa gidenna, Laa hagaa mala malaasa be'anaappe ta awu boosha. oottiyo man'iyan eqqidi pootuwa dendoosona. ayba shorenabee? tawu hageeta besoppa tayi!

ha sohoy sooddo ambbaa giddon beettiya puula sohotuppe issuwaa giliyoogee erettees gidoshin ha sohoi puulattidi beettanaadan koshshiyaa bata kunttidai issi izaweeyye deretettayye woykko ubbaa kawotettai ha oosuwaa oottanaadan maaddidai hegaa bollakka ha sohuwan beettiya asppaltte ogee sooddo ambban awappe awaa efiyaagee ubbakka hagaappe yaa xeelliyoode beettiya luxetta keettai sooddo ambba.

hagan nu xeelli de'iyo miishatuyyo sunttai aibee ubbakka etassi de'iya huliira paidoi woissee eti ubbakka uttidoy ayba bollaane?

ha beettiyaageeti someedooseeyye kare meedoosi ubbakka ati muleera paiduwan woysee etappe guyya baggaara eqqida deretettaa kifiletussi muleera paydoy woysee?

Abeeti lo'awusu so meedoosatu giddon! Bollaara malassassiya, bollara mollolu gaada, hayashsho! aaho dembban maataa maydda woppa duussaa diyaara hashshukka gaada abeeti lo'awusu pa!

Hageeti asati hay ubbaykka woossiyo keettan beettiyoona ta tana gidiyaakko ha guyye gaxxan utta maccasses huuphiyaara shiishshaa oyqqada ta o dapada karen oliyaakko, la haggaara woossa keetta gelay! la iittiyaara hana!

Tay! Ha wodiya oosanchchata, la tana ha biitta bolla iitiyay hageetubaa. Ha'i hageeti luxida wurssida giidi kiyyidoosona. Ha'i hagan yiidi ha cima mishiriyo hage aybbe aybbe giidi oychchoosona. Haga luxideeti hay biittaa luxitte!

Pa! laa inttena gidoo waanoo? Puulattidi hegaa inttiyo naa"ati gujettin heezzaa kiyidi hayya laa ayiba lo'iyonaa? Hagee keettaaway hanna keettayi hagee eta yiiray? Abeeti lo"oosona pa!

ha deretettaara ufayssan poocammindi beettiyaagee kase wolaytta moottaa aissiyaagaa gidoshin ayyo sunttai oonee ubbakka i ha deretettaara eqqidi pooca mindi beettiyo sohoy awee?

Hagee aybee la co"u gidi sasi uttidi ambbay hachchi ambban kaamee baaweeyye Hanna ha naa"u toho motorsaykiliya barkka kanttaydda de'awusu. Aybee hankko ubbay qashettideeyye awubidee ambban bululiya kaamee ubbayi hagee mela aybee asppalttee.

ha beettiya deretettaa kifileti ammanu aiqotan kaafiyaa ootteedi de'iyoonaayye tohuwaa kaassaa dembban kaafiyaa ootteedi de'oona. ubbakka ha deretettaa kifiletuppe dumma merai de'iyoogaa maayidaageeti aybee?

Dumma dumma atakiltteta shin Xoosso hagan xaatta santtay, timatimme, kaarote, gaalla doonoy, haga ubban ta xeelliyoode tana keehippe ma ma giya quma odo inttiyo ta, haga timatimiya be'ekketti.

ha sohuwan beettiya hinxxa keettai woisu xekkai de'iyoogii ubbakka ha sohuwan be'i di de'iyo dumma dumma kaame qommotinne deretettaa asai beettiyaa gaggidiishin ha deretettaappenne kaamiyaappe cooratti beetti oonee?

Hayi poora inttero, ha zamanidda woddiyan urqqa ka"eti? Urqqa keetta caddidi haggan tawu pootuwaa dendetti attiggi erenne hagga pootuwaa dendette giidi urqara hay tawu attiggo paa haga agigitte.

ha sohuwan cora asay issippe beettiyaagiitanne ubbakka ha cora asaa kaalettiya doorettida asati de'iyoogee beettees gidoshin ha sohuy polotika man'eeyye ammanuwaa man'eeyye luxetta keettee ubbakka ha sohuwan doorettidi de'iya dereta kaalettiidi de'iya asatu paydowi woys ?

hagan beettiya deretettaa kifileti kawotettaa ayba baggaara haggaaziyaagiiti ubbakka eti aiba yaare hagan beettiyaageetuyyo ubbakka paidoi muleera woysee?

La oyqqa! Oyqqa! La ambban xaace baaweye? Hage naa"u tohuwa bululliya biskkilittee hagaa naa"u asaa banaara heezza caanidi hagaara baana gakanaw ambbaa giddon xaace baaweye! La hage aybba seeribaynna, la seeri baawe biitta bollan.

ha sohuwan beettiya sohoi issi izaawi baayyo ooso man7iyaa dooyidi oottidi de7iyo sohuwa. ha sohuwan baizettiyaagati alleeqo miishata gididdi aibee aibee? ha alleeqo miishati beettiyoi meretan aibippe?

La hagee ayba puulatti uttide! appe ya baggaara ubba boottay beettiyagaara odin odo inttiyo! hagee la keetta giddon puulaa kunttidi xoossawu lo''ees! La pa'a ayfee kehaa be'o pa'a!

Laa toophiyaa biittan ha'ikka qeeri naatu wolqaa miya asati ha'ikka xayibookona. Ha qeeri na'i hagaa hariyaa gaariya hagaa keena canaa dafana bessi? Hagee deree pirdee laa qeeri naa nuyoo ekoos ane!

hagan beettiyaageeti domma dumma miishshata bantta kushiyan oiqqidoogee erettiis gidoshin hageeti oiqqido miishshai aibee aibee eti oottiidi de'iyoobai aibee eti maayido woga maayoi awa biittaa qun issi yaagee?

La taw gelennabi! Hage tumu binannay iigeyye? La intte dere woyggeti? Hagee hara gujjooga gidiko tana iitawusikka, iiga gidikko macca na'iyaa na'akka! Hano ubba ta siiqo keessagikkina.

ha sohoy dumma dumma bata bayzziyo ooso mandhiya gidiyoogee erettees. gidooshin ha sohuwan beettiya uyyo miishati aibee aibee etayyo de'iya meraykka aibee aibe ubbakka muleera qoodan woysee?

ha sohoi aiba heera malati? ubbakka sohuwan wolqqaama mitti intte aifiyan beetti? ha sohuwan ubbakka kunddi uttida mittai meleeyye qayye?

ha sohuwan beettiya miishshay gukkiyaabaa aani duuqqiyo miisha gidiyoogee erettees. gidoshin ha miishshaa sunttai aibee ha miishshai hagan beettiyaageetu qoodai woisee issoi issoi woisuli turuwaa oyqqiyoona?

Dumma dumma miishshata bayizziyo ooso man"iya. Laa ha man'iyan bayinna miishshi dii hagaa coo waatanee simi miishshaa waatanee! hagaappe coo shamma shammada neso neson go'ettikkii shin waatanee yawu"asho miishshay baawaa qanxxi ekko! Gaanaappe harabi baa.

hagee miyo mitta ayfe qomooyye katta ayfe qommo hegaadankka ayyo meray karetteeyye maata meri ubbakka ha sohuwan de'iya ha mitta ayfeeyye katta ayfetta giigidoogaa qooday woyise?

ha sohoy keehippe puulatti uttida soho gidiyoogee erettees gidoshin ha sohoi polotika man'eeyye ammanuwaa man"eeyye ubbakka luxetta keettie ha sohuwan beettiyaagaa kaqetti uttidaagee awa biittaa banddirai ha banddiraayyokka diya meray woysee meratikka qassi oona oona geetettiyoona. ha sohuwan penggiyaara geliiddi de'iya asati woysee?

hagan de'iya pupatu qoodai muleera woisi ubbakka qassi etayyo de'iya merai woisu qommo hegaadankka qassi paranjjattuwan woysa giyaagee xaafetti uttide?

ha ta Godaw lo''es ta Godaw lo'es! haga sohuwan baada coo puula maayyuwa sohuwadankka lo''iyaaga maayyada dendda co potuwa hegan eqqada dendda co! ne siiqeera hegan qoomettada. abeetika lo''ana!

Pa ha coo maa! Ay maadi ta xeella kanchche la saassoy taw lokkattee! Abeeti ta godaw qumay qumakka! Haga ekkada ma coo, simi waatanne, laa haga, haga la waatto, Xoossaw ta waano aybba lo"iya kattee! Xeelin lo"eshin min waatanne?

Hagaa laa ta inttiyo ay odoo! Xeellin xeella xeella giya hagaa simi hodde yorraya poqqada issi bolla shiishshada shocada simi hagaa buddeenaara miikkii! Waatanee simi miishshaa aawaa qanxxi ekko!

ha cora asai beettiyaagee aybaa oottiyo sohuwan deyiyaaba malatii hegaadankka ha cora asatuppe sintta baggaara dummatida maayuwaa maayidaageeti aibaggeetettiyoona eti maayido maayuwaa meraikka aybee?

ha caammata qoli uttidoogee ayba miishsha bollan ubbakka hagan de'iya caammatuussi woisu qomu meray de'ii ha caammata micci uttido miishaappe garssaara woykko i micetti uttidoy ayba bollaan

Hayya coo Mino goshshanchchata haggaa haggaa laa Hageeti Mino be'ite! Be'a hageeta! Hageetu hageetu malaa tophphiyayyoo koshshiyay! Biitteeyyo koshshiyay hageeta be'a. Oottido murutaa deretettaappe siyidi ubbakka murutaa ayifiyara shiiqiyageeta. Hoolashsho! Lo'eeta.

pa daamota deriya xoqqaa irxxa carkkuwaara yooshshaa hagan co'uga baada woppuga hagan shemppo wodiyaa alaxxada ya pa lo'eesikka carkko diyagee hagan injjetanakka eretees, hegaappe duge bagi xomoosa wolaytta soodo ambaa pa sarotettaa ambaa

ha misilliyan beettiyaagee doossaa huuphiyaa gidiyooge erettiis. ha huuphiyaa doossaa qommoi aiba geetetti ha huuphiyaa dooqissida geelayiya ubbakka ba huuphiyaa gannan huuphiyaa waatissa uttadee?

ha sohuwan beettiya mereta imota qommoti muleero woyssee ubbakka ha sohuwan xeelliyoodee asaanay bawu de'anau de'uwaayyo keexxido keetti beettiiyye beettenne

hagan beettiya doozai aifiyan be7anau keehippe lo77iyaagaa gidoshin ha doozaa sunttai oonee ha doozaappe gidduwaara biidaagee woisu boo7e ha doozai paafirkka geliyo wodiyan aibaa kiyi?

ha sohoy allaxxiyo man'e gidiyoogee erettees. Gidoshin ha sohuwan beettiya xomppee sa'ay gallassa gidiyo gishshawu xomppiiyye qammido gishshataasi. ubbakka ha sohuwan allaxxiyaageeti uttanawu giigida uttiyo oyddiya paydoy woyse?

ha beettiyaagee ushsha qommo gidiyoogee erettees. ha ushshay oosettiyoi woykko merettiyoy awa biittaanee ubbakka ha ushshaayyo gatee woisee ushshaa sunttai ubbakka aibee ha ushshai tigetti uttidi qum'ettidoi aybaa miishshanee?

ha beettiyaabay pabirkkan oosettiyaabeeyye asi ubakka ba kushiyan giigissana danddayiyoobe ha miishshaassi sunttaykka aybee i oyqqido domma dumma mara qommoti woyse?

ha beettiya misilee issi baa woikko essi eqotaa malaatiya malaata woikko gidiyooge erettees. gitooshin ha malaata awafita telebiziiniyaa malaatii sunttaykka woiggiyaagee?

ha sohuwan beettiyaageeti dumma dumma daretettaa kifileta gidiyoo erettees. gidoshin ha sohuwan biittaa kaashay daddiyaara maccaaro gidishin ha biittaa kaashiyaara biittaa kaashiyo miishshay ayba geetettii ubbakka dumma dumma bookkiyoonne adankka kaashiyo miishaa oyqqidaageetu paydoy woysee? ha sohuwan beettiyaageetuppe mattuman macca gidiyaageeti aybee?

ha sohuwan beettiyaagee kehipe xoqqatettai de'iyo hintxa keettaa gidiyoogee erettiis. ha sohuwan beettiya misilee oona qonccissiyaagee ha misiliyan de'iyaagaassi aawatettay aybe?

ha sohuwan beettiyaageeti yaa'iiddi de'iya asa gidiyoogee erettees. gidoshin ha asati polotika man'iyan beettiyoonaayye ammano keittan de'iyoona ubbakka ha sohuwan beettiya asatu paydoy woyse eti uttido oidiya meray aimalee ha asati bantta qooriyaara duge yeddidobaikka aybee?

ha gide ushsha phommoyye tiyettiyoobaa qommu ubbakka hagaayyo sunttay aybaa geetetti? hagie beettiyaaii haraqiya gidoshin ha haraqee aibaappe oosettidaagee?

ha wolaytto woga maaya gidida hadeyanne hegaadankka dumma merai de'iyo hadeyaa maayidaageeti kushiyan oyqqidobai aybee aibee hegaadankka qassi muneera eti hagan beettiyaageeti qoodan woysee?

ha sohuwan xaafettida xuufiyan paranjjattuwan xaafettidaagee wolaytta moottan ayba allaalliya qonccissiyaagee ha sohuwan xaafettida xuufiyassu woysu meray de'ii

ha sohuwan beettiyaageeti so meedoosiiyiye kare meedoosi ubbakka ha sohuwan beettiya meeloosatuyyo muleera paydo woyse eta oiqqida asati woyse

be'iidi de'iyoogeeti dumma dumma so giddo miishata gidiyoogee erettees. gidoshin ha miishshati qoodan issoy issuwaa bolla uttaageeti woysee? appe ya baggaara de'iya zo'o miishai aybaassi maaddiya miishshay?

ha beettiya sohoi amibeeyye ganddee ubbakka ha sohuwan beett? aabati dumma dumma kaame qomuta gidiyoogee erittiis. ha sohuwan woysee? qomu kaameti beettiyoona?

hagan beettiyaagee urgqape merettidanne kehiippe puulayyo dumma dummabata tiyidoogaa gidiyoogee erettees hamiishshai ayba hanotan giigi ubbakka ha miishsha asai ayba wodiyan goyetti aybissi go'ettii?

ha sohuwan beettiya cora asati de'iyoosai zal'iya za'iyo sohooyye ammanuwaa soho ubbakka ha sohuwan beettiya asati eqqi uttidonaayye utti uttidona?

Hagan beettiyaageetu asatu paydoy woyse? Ha asati ubbakka ayba man'iyan beettii de'iyoona? Aybaa ekkanawu oychchidi de'iyaabaa malatiyoona? Etikka maayido maayoy ayba mera meraara de'iyaabee?

ha sohuwan beettiya carkkuwa hanotay sa'ay qammi diddiyoogaa bessiiyye biron wonttiiddi diyoogaa bessi ha sohuwan ubbakka issi karettiyaa beettiyaara woraa do'eeyye suwo do7ee?

hagee asi de'iyo keettaa deri uttido sohuwaa gidiyoogee beettiyaawaa gidoshin ha dirssai derettidi aiba miishshaappe ha dirssaappe soora diya keettai shuchcha keetteeyye urqqan caddidoogee?

ha sohuwan beettiyaagee wolaitta moottan beettiya zannaqa sohotuppe issuwaa gidiyoogee erettees ha sohoi awee ha sohuwan beettiya yelagaikka oiqqi oottido banddiraa merai woisee meraikka aibee aibee

ha sohuwan beettiyaageeti heezu yelagata gidiyoogee erettees gidoshin ha eti duriiddi de'iyo durssaa qomoy aybee ubbakka beettiya yelagati heezzaikka toophphiyaa biittaawiyye dumma zerettai de'iyo asi de'ii?

hagan beettiyaageeti oyddu asata gidiyoogee erettees. ha ubbaykka mattumay macciiyye attumii? hageetu giddon zo'o maayuwaa maayidaara heezzu asatuppe awugaa baggaara beettay?

ha sohuwan beettiya yyelagai ssi biittaa oonatettaa qonccissiya malaatai de'iyo banddira oyqqidaagaa ha yelagay oyqqido banddiray awa qonccissiyaagee ubbakka ha yelagay maayido maayuwaa meray aybee?

ha sohuwan beettiya miishati mittaappe oosettidonaayye biradaappe oosettidona ha miishshata ubbakka go'ettiyai ooni ooni ha sohuwan beettiya xishiyo ba giida miishay qoodan woysee?

ha sohoi ambba heereeyye gandda heeree? ubbakka ha sohuwan de7iya carkku hanotai ai malatii woikko a waxxiddi de7iiyye irai bukkidi kanttidoogaa eriisi?

Hagan beettiyaabati uttiyo shidhdhaa malatiyaagaa ha shidhdhaa bollan uttidaagee piiqiyaa gidikko hagee qassi a huuphiyan wottidoogee aybee? Appe yaa baggaara de'iya qeera gaayyya ayba geetettay I sunttay aybii?

ha sohoi wolaytto sooddo yombburshshiyaa giddon beettiya sohotuppe issuwaa gidiyaa aspfaltte ogiyaa heera gidishin ha sohuwan beettiya naatu qooday woysee ubbakka ha sohuwan beettiya doozaa sunttai aybee?

ha sohuwan beettiya eqqida tiraaspportti hoigo kaame qommoti woysu geden buloliyaageeti ubbakka eta essida izaawati essido sohoi aiba heera malati ubbakka ha sohuwan beettiya katta keettaa sunttai amaarattuwan oona gi xaafettidi?

ha beettiyaagee attumanaato binnaana puulayyo oosoman iyanggiidiyoogee erettees. ha sohuwan qerinaasi binnaana puulai didiyayyelagai binnaana bollappe muleera diggideeyye ashshide?

ha xeelli oode coro asai beettiyo sohui awa malati hegaadankka qassi ha cora asai de'iyoosan ai mala keettaa keettaa qommoti de'iyoona. ha cora asaappe amaridaageti sintta baggaara wodoruwaara oyqphido miizati modhdho yeggidokkona

ha soan beettiyaara oiddu goomai de'iyo kaame qommo gidiyo erettiis gidoshin ha kaamiyaassi de'iya merai aibee ha kaamiyaa giddon uttida asafaidoi woysee?

hadirssaappe kareera miyya baggaa oyqqidi biiddi beettiya geeti qere naateeyye wodanne ubbakka ha shuchchaa dirssaappe so baggaara beettiya hinxxa keettau woysu xekkay de'iyoogee?

ha sohuwan beettiyaagee sobmedooseeyye kare meedoosi ha meedoosay ubbakka doonay ay malati ayfee ay malatii ha meedoosaayyo tilla a sunttay ubbakka oona geetettii?

ha sohuwan beettiya zammana yeechcha maida keettatu paidoi muleera woise? ha sohuwan xoqqatettai woikko dere de7iyo heerai de7iiyye muleera ha sohoi qoncci uttida soho?

ha bonccotuppe maata merai de'iyoi aageeyye biigee hegaadankka ubba ha aagay sunttai woykko a bonccuyo sunttay aybee bii bonccuyo sunttai aibee?

ha sohuwan beettiya amaaratto doonan xaafettida xuufee woygi ha sohuwan xaafettida xuufiyaappe ubbakka bolla baggaara beettiya irzzoti uttabaa giddon deyiya misilee aybaa qonccissiis.

ha soohuwan beettiya daretettaa kifilati payduwan woysee ubbakka eti oottidi de'iyo oosoy aybee ha eti beettiyo man"ee woykko sohoy wolaytta moottan awa allaanaane

ha soohuwan beettiyaagee woraa do'aa qomotuppe issuwaa gitiyoogee erettees ha do'aayyo sunttai aibee ha do'ay ubbakka ba de'uwan kattadan miidi de'iyo kattay aybee aybee ubbakka ha do'oy de'anawu keettadan goyettiyoy awaanee?

ha sohuwan beettiyaara issi geela'o nayyoonne dumma dumman xuufeta gidiyoogee erettees. gidoshin ha geela'iyaa ba kushiyaa waata uttadee? ha sohuwan xaafettida xuufee aiba manddaraa bessiya xuufee ha xaafettida xuufiyaappe garssa baggaara beettiyaagee aiba geetettiya kaamiyaa misilee?

ha sohuwan beettiyaagee ashuwaanne dumma dumma qomo katta gidiyoogee erattiis ha ashoi aibi bolla qoletti uttidi ha ashoi qolettidikka ayba bolla utti uttidi a yuushuwan de'iya dumma dumma kattatuyyo sunttay oonee oonee

ha sohuwan woysu kattaa qomoti beettiyoona? ha kattata ubbaa wottido miishshai aibaa bollan ha kattatuppe giddoti uttida beettiyaagee ai mala merai de'iyo barbbaree?

ha beettiyaagee asi buzo baassi de7iyo keette? ooso keetteeyye biro? ha sohuwan ubbakka beettiyaageeti aibaappe aibaappe merettida miishshate?

ha sohuwan beettiya kattati wodhdhi uttidoy ayba ayba miishshane ubbakka ha sohuwan de'iya kattaa qommoti woisee etayyo de'iya meraikka aybee aybee?

ha sohuwan beettiyaagee seera naagissiyaagaa woykko xaace yaratuppe issuwaa gidiyoogee erettiyaaga giddishin ha xaacee awa dalgga manttiya xaace yaree ubbakka ha xaacee ba kushiyaa waate uttide?

ha sohuwan qorqqorobulla xaafetti uttida zo'onne karetta xuufetun xaafettida paranjjattonne amaaratto qaalati de'iyoogee erettiyaagaa gidoshin ha xuufeti woigiyoona ha xuufetuppe gidduwan beettiya malaatay aybaa qoncciisiis.

ha sohuwan xaafettida xuufee saamiigoo giyaagaa gidiyoodee hagee ha sohuwan beettiya asa suntta gidiyoogee eretties gidoshin ha asi erettido ooso qomoy aybee ha asi maayo uttido maayoy ayban merai de'iyoogee

ha sahuwan beettiyaageeti toopphiyan erettida asata gidiyoogee erettees. ha asatu sunttai one oonee? eta ooso man7e aibe aibee? eti ubbakka bantta kushiyan oiqqidobai aibee?

ha soohwon beettiyaagee issi meecciiddi de'iya wodallaa gidiyoogee erettees gidoshin ha wodallay ba bolla meego maayido badan maayi uttido woga maayoy aybee ba kushiyaakka waati uttidi appe guyyeera beettiyaabay aybee

ha sohuwan beettiya tiyeettiyoobatu qooday muleera woysi paranjjatto doonan xaafettida hattiyeettiyoobatu sunttai woigiyaagee hegaadankka hatiyeettiyoobati aibaa bolla utti uttidona?

ha sohuwan beettiya deretettaa kifiletu giddon maccaasai de7iiyye baawe? ubbakka ha sohuwan deretettaa zoriiddinne tamaarssiiddi beettiyaagee ammanuwaa aawoyye kawotettaappe yiida ase?

ha soohuwn beettiyaagee darokko woykko a taakilttee qommo gidiyoogee erettiis ha ataakilttiyaa sunttai aibee ayyo ubbakka maadoi aybee asa naati ha ataakilttiyaa aibaassi go'ettii?

ha misiilee wolayttassi daro tuggaanne uwaayiyaa ekkida ubbakka wolayttayyo kehahippe wolqqaamaa hadaara de'iya asa giddishin ha asa sunttai oonee ha pootoy auppe ekettite?

ha sohun beettiyaageeti awa moottaa asee etikka payduwan ubbakka woyssee eti maayido woga maayoy awa biitta qonccissiyaagee hegaadankka eti ootteeddi de'iyo bonccoy ayba geetettii

ha sohuwan beettiyaageeti olaitta suwoddoyon burshshiyaa giddon de'iyaageeta gidishin ha asatu paydoy muleera woysee eti maayido maayoykka aiba aiba maayo qommo etappe guyyeera beettiyaagee ayba keitti

ha nu be'iidi diyoogee uyyooba qomooyye miyooba qomooyye tiyettiyooba qomo ubbakka hagan de'iya tiyettiyoobeeyye uyyoobeeyye miyoobee giidoogaayyo muleera de'iya paydoynne mere woys

ha sohuwan beettiya asatu paidoi muleera woise? ha asati ubbakka uttido oidiyaa merai aibee aibee?ha asati oottiidi de7iyoobai aibee? eta giddoppe xaace yarai de7i baawe?

ha sohuwan beettiiddi de'iya izaawai aybaa oottiiddi de'iya malatii hegaadankka ha izaaway toophphiyaawee ubbakka bootteeyye karettie ha izaawi ai mala shuraabiyaa maayo uttide?

ha sohuwan beettiyaabati urqqa miishshaappe merettida dumma dumma miishshata gidiyoogee erettees gidoshin ha urqqa miishsha qommoy issuwaa kanchcheeyye dumma dumma miishsha qommoti ha sohuwan beettiyoona

ha asi kase wolaitta aissidaageetuppe erettidaagaa ubbakka wolaittayyo haidai de'iyo asa gidiyoogee erettiyoogaa gidishin a sunttai oonee ayyo laittai woysee ubbakka de'uwan de'iiyye hayqqide?

ha sohuwan yaanu xeelliyoode haakki beettiyaagee keettaa gidiyoogee erettiyaagaa gidoshin ha keettaa sunttay wolaytta wogaa keettatu qommuwan aybaa sunttaa oyqqidaagee? hegaa bolla qassi ha sohuwan maataa bolla hiixetti uttida wolaytta asay beni uttanawu go'ettiyoo miia

ha sohuwan cora deretettati beettiyoogi erettees. ha deretettaa kefileti issoi issoi bandda kushiyan oyqdomiishati ayba ayba ubbakka aybaa ooxxanau awaifiidi de'iyoona?

ha sohuwan beettiyaagee miyo kattaa giigissidoogaa maanawu aattoogaa gidiyoogee erettiyaabaa gidooshin ha kattay ay mala meray de'iyo sayniyan qoletti uttide ubbaakka ha kattaa kushiyan ekkidi miyooyye a maanawu a bolla wottido miishi de'ii ubbaakka ha kattaassi sunttay aybe ayyo woykko i oosettidobati woykko a nu demmidobati aybippe aybippe gidiyoona?

ha sohuwan woisu merai de'iyo ufuufaa qommoti de'iyoona ubbakka ha ufuufatuyyo muleera paidoi woysa ha ufuupatu heeran eqqida maccana iya aibaa gixxatii?

ha eqqida guuttanai wottido caamma merai aibee hanai kushiyaa gakkiya maayuwaa maayideeyye kushiyaa gakkennaagaa maayidee ubbakka hanaassi kushiyaa oiqqida uray beetti beettennee?

ha sohuwan woisu asati tilla beettishin woisati qassi beettennaageeti ha sohuwan de7iya asati uttido sohoi sogiddooneeyye karienee? ubbakka eti uttido oidiya merai aibe?

ha sohuwan beettiya domma dumma darasettaa kefileti keehippe doriiddi beettiyaageeta gidiyoogee erettees. ha durssai awa biittaa durssa qommo eti maayido wogaa maayoy awa biittaagee eti bantta kushiyan oyqqidobay aybe aybe?

ha misiiliyan beettiyaagee essi sohuwan naqaasha immeidi de'iya asa gidiyoogee beettees ha asi maayido maayuwaa merai aibee ba kushiyau waate uttidee ubbakka ha asi b haasayiiddi diyoobaa aiba telefishiiniyaasi haasayiiddi beetti?

ha sohuwan beettiyaabati dijitaale tekinolojiyaa murotata gidiyoogee erettees. ha sohuwan beettiya tekinologiya murutatu sunttai aibe aibee eta qodai muleera woysee? ha sohuwan go'ettiyaageetu qoodai woysee?

Ha misiiliyan beettiyaage wolayttan ayba keettaa geetettii? Ubbakka ha keettay wogaa keetteeyye zammana wodiyan mati yiida keettee? Ha keettaappe ya baggaara beettiya shaaray bootta mereeyye karette?